ok

ma nokku o laaɓa

cellal ala ɗon <noise> alors Yaya Dieng hoɗum woni nafaka huftorade <hesitation> kibaruji waylo waylo weeyo ngo e dow moftugol ko soño ɗen ko

ok alors Yaya Dieng joni sa daari ngal ɗo kam lamdal ɗi nandi ɗessi nandude seeɗa e ngal a jaabima ɗum ko ɗum woni e hoɗum woni feereji pour moftude kala ko sooñu ɗen ko eko hoɗum woni hakkude muɗum e waylo waylo weeyo ndo

caɗele yakkima

ok Yaya Dieng so tawi noon a mofti ko sooñɗa ko ha gassi a moftani ɗum moftere moƴƴude hoɗum wawata addude caɗele ahh ok

ok

awawata ñamde boni tan boni hono noon k sooñɗen ko to guessa to hono artirte to galle ɗo eyyi eyyi eyyi si tawi ne hewi noon toone ji comme no haalirɗani hono mbatta ah :fraok

eyyi eyyi joni 3 roue eyyi ɗum ko noon c' possible walla siko a yetta Dieng rondoɗa tan artira ɗo galle ɗo

musiɓɓe tedduɓe mi andite noon ha joni oɗo emission <hesitation> ko Allah e ballal ɓeɗe ɓe ganduɗa ko kamɓe woni projet meɗen quatre aire mo PAM woni programme alimentaire mondial waɗi ɗum financé ko fond vert climat e dow ballal technique jokalante alors tra téléphone o ko 33 996 19 19 so tawi woɓɓe ɗi faala noddude pour wawa lamdade Yaya Dieng alors <hesitation> hono moftirte Yaya Dieng maaro tubaño guerte ñebbe eko way noon hono ɗum moftirte eyyi

ayi auditeur ɗi fuɗɗima allo sehelji maɗi
allo
ouais
on kiire jaam
jaam tan de
wona hir*
jaam tan de alhamdulillahi
Aliou Kanté
naame
o émission weeli hedda
e awo jaarama an hombo
komin Bassirou Sara yakkata
Sara yakkata Bassirou
Bassi Bassi Baldé
an Bassi Baldé ok Bassi
eyyi hedde Saɓunde eyyi
oh Yaya Dieng wonima e jaabade ɗo
an eyyo Yaya Dieng mi anda ko a waɗan * <laughs> walle ko ayaw moftugol yoni kono no mbiɗa ɗo ni min tigui hikka ɗum heeɓi kam

hono moftirnomi ko dawnunoɓe sukaɓeɓe leli sakuji ɗi no mbiɗa ni so taari ɗum mur mur o eyyo kala saku takkinoɗo mur o

tagata ɗum siy ɗi wuuɗi ayi kalɗo mi ɓooy ɗo atade ndekete hay téléphone o udditaki e joni noon ko onoon goni walloɓe remoɓeɓe koma jalten e * pour hono battanmi e réunion ji onoon pamnata minen eyyo kadi e dow ɗon eyyi min balle comme ça magasin nomin moftiri saabu minen ko ɓuuri hewde ko ko nder cuuɗi amen hen min moftata
tigui
joni noon andi suudu huuɗo toujours ko ñappuga yo ɗi ngoɗɗi ndungu ɗum yaaha ha e hakkude tan tawa suudu ma ndu no siiya ayi
noon tigui
joninoon ko ɗo woni manquement amen o
ok
kono noon kay ɓayde ko onoon daarani remoɓeɓe koma min ppro on hen ballal de magasin jiɗi e hono fote moftirede e hombo pudare poɗɗa waddeto moftata to pasqui kadi poudar ji ɗi ɗi wodi poudar mo mbaɗɗa ko ñamat ɗum ni hen saaji ɗum waɗi

<laughs> ayi
ok
voilà joni noon ko mbaɗon min in informé eyyi

crédit o comme ça hettoɗa réponse o

eyyi eyyi <hesitation> <hesitation> allo ouais
Yaya Dieng mi salminima
an mi [wolof]
ko Wandiagua Bala Wadianga Sara Coly <laughs> machallah noon Dieng Dieng hono galle o no sukaɓe minen keeɗi émission o salminde tan miɗo heeɗi émission o

ok

eyyi cekka

eyyi eyyi

<laughs> <noise> ɓurti ha ɓuurti 1 heures de temps sa daari yonta ne heedi ko hewi

maaro ñebbe <smacks lips> guerte <hesitation> ko way noon tubaño o hono ɗum moftirte ko hoɗum mbajotoɗa hono remowo o foti <hesitation> wonde e oɗo wattu mon wonɗe ɗo ni pour wawa gaynude kala eko hoɗum hokkirta conseil ji

si yoori tawa yoori

yoori eyyi

aah allo ouais waw

eyyi

ok jarama

maga sen jiiɗi noon wona comme no Yaya Dieng haalirini wona goto

daaron saare wotere nde ganduɗa ko nden woni hakkude

ɓe gara ɓe mbaɗana en deema koko laaɓi ko nde

%hyum <hesitation>

ok

Allah jarama a jarama Yaya Dieng technicien o holliri wondema wktu o gassi e kono noon ene wawi nangude wondema e kala falaɗo hedbe ko ɓuuri labde e ɗiɗo émission ji walla faala komo wodi lamdade tan mbo wawi naddude oɗo numéro téléphone ɗum woni 33 879 30 92 on tuma noon sa noddi mbawa accude ɗon message ko namdotoɗako o haalaɗum so tawi anani tel ano composi ha gassi si waɗi bip o sone o tan anawawi accude maɗa o toon jomaɓe gande wawat on notade ɓe jaabo ko lamdiɗon ko <breath> kono noon ɓe mbi o mbaɗen feere gaccen hakkille ɗo e en cooñde tawa ɗi e Yaya Dieng haali ɗum ɗo tawa ko remɗon ko ɓendi ɗo e en cooñde ɗo e kalan wadden ko ganduɗa ko ɗum woni moftugol ngol Yaya Dieng haaliɗum ɗo mbaɗen feere ha ko mofteten ko tawa en liiri ɗum ha yoori mbaɗen feere noon gatten hakkille kala ko en eko hono moftirte e nder magasin walla buntung Yaya Dieng haali ɗum ɗo ko laaɓi mbatten hakkille e dow ɗum sowona ɗum tan ɓattoɗen Yaya Dieng tigui SDDR ɗo agriculture mo Kolda ɓe mbawa en wajaje eko ganduɗa en ganda ɗum ɗo e en cooñde ma en <hesitation> no laaɓi en ho wondema tooɓoli gassi si wona ɗum addanat en yakkantu de awo ko ɗum ɗo hande kala kalen oɗo meɗen projet quatre aire addi e dow ballal jokalante Allah e ballal kala technicien meɗen Yaya Dieng ɗo ɗo agriculture mo Kolda SDDR

merci merci ok

ooh ok

mi weltanimama mi salmitima yo Allah jaab en duwawuji ɗi e Yaya Dieng SDDR ɗo technicien joom a gandal e banggal ndeema on nani hande kala ko kañi adduno ɗo mi halni on e dow projet quatre aire e dow ballal jokalante Harouna Cissé lomti Moussa Bannora to kaɓirɗe to ɗo ɗo micro min wonno ɗo Aliou Kanté e koɗo meɗen o Yaya Dieng agriculture mo Koldaen waktuji goɗɗi e dow programme ɗi Kolda FM 92 PONT 2 FM merci

musidɓe hettiyankoɓe enen ndemoɓe gonɓe e nder région mbo Kolda oɗo meɗen projet quatre aire mo PAM e dow ballal jokalante meɗin andina en wondema alakamisa o balɗe sappo e tati lewru octobre ndu en teganat en ɗo ɗo RTS mo Kolda 92 POINT 2 FM émission wallowo en e banggal ndeema toɓɓere nden en nanɗon onɗon émission noon ko ɗum woni si tawi en sooñi ha gassi musidɓe reemoɓe hono moftirten ko soñi ɗen ko tawa en heeɓani hen hakkuyantu

20 heures à 21 heures ɗo mo RTS mo Kolda 92 POINT 2 FM